Muje tye ka kwoyo caran caran tye kala macol, muje oruko kio i wange muje oruko cwa i cinge tung lacam muje oruko tok i wiye muje obedo abeda piny.

Awobi oloko ngeye oruko otok macol ki oruko bongo teopok tye ka neno wi pem ma kubo kin kabedo wi pem man tyene tye makwar.

Motoka tye abongwen laco muruku cati te polo tye iwi motoka acel motoka mogo ti macol motoka mukene ti matar motoka man gitye iwi boma

Cal adungo tye i kom ot cal mon adek bene tye i kom ot adungu acel ttye ingom.

Dano adek atye idi nam cenge tye ka poto kun caro dye nam eni nam madit.

Gari pa parao gari pa parao man tye ma oti bongo giboyo wiye ma nen calo kweyo gin bedone bene nen calo kweyo gari man tye ki tyene aryo.

Lyec tye i dye lega bunga madyat tye i nge lyec man lyec tye ki lake aryo lake aryo man tye matar.

Mucungwa ma ocek gitye te opk te opok pot mucungwa man pud dyaka mucungwa man ginen madongo

Yo gudi tye ma onywene ata yo mogo gukato ki piny yomogo tye ma gikato ki malo yomogo odwanye calo twol yo mogo tye atir.

Dyangi madwong giti ka wot igudi co aryo tye ka leko dyangi magi dyangi-ni tye ka wot ki abwua bunga ti iteng gudi aryo weng dyangi tye madwong.

Labul ringo tye ka bulo ringo labul ringo man oruko bongo matar ringo man gitye i wi keno man ringo gweno ma gitye ka bulone i wi mac.

Yen madongo bye tye ite yen gudi okato i kin yen madongo bar am tye ki lum madyak tye ite yen magi.